Enjojo nyingi munonga ziine abaana bazo, ziriyo nizirya obunyaatsi burikurebeka gye munonga enyima yazo hombekireyo obuju Kandi buri ahansi y'emiti mihango munonga.

Esihaani y'erangi ya mutare ekwatsizeho ebyokurya by'emiringo etarikushushana nk'enyama hamwe nana emboga biteekiregye munonga.

Abantu bariyo nibakaata eitaka ry'okuhoma etanuuru eri enyima y'ebizimbe bitaire omushororongo

Abashaija baingi bataire omushororongo, nibakurura akatimba omu nyanja mpango munonga kandi omu rubaju harimu omusheenyi gw'erangi ya mutare.

Ebmbata eteekami aha kizinga kiri ahagati y'enyanja mpango obwire bwakasheese kandi enyanja egyo erimu amaizi gaine ebingoonzi

Omuntu ari omu maizi maingi munonga, akwaitse akatimba omu ngaaro arikukaiha omu baafu ya bururu eine ekikuubo ky'erangi y'okutukura n'ekindi ky'erangi ya mutare.

Abazaani bari omukishaayi nibazaana omuzaano gw'ensero Kandi babiri bariyo nibaza kugwa ahansi omubunyatsi

Omushaija ajwaire esaati y'erangi ya bururu n'empare y'erangi erikwiragura aha rubaju rweye hariho omwana muto akwaitse ekyoma ky'okuteera ebishushani kiri omu rangi y'okwiragura.

Omuntu ajwire omwenda gw'erangi ya mutare, akwitse ekigiiko, naahindura enyama omu kyoma kirikuzisiika

Abakazi babiri bamashokye maraingwa bashutami. Omu maisho gaabo hariho emeeza. Emeeza eriho ekyuma kya karimagyezi.

Empangare z'abishiki zekomire ebitambi by'erangi erikutukura erimu obukuubo by'erangi ya mutare n'erikwiragura barimu nibazina amazina g'obunyakare Kandi enyima yaabo hariyo abantu bajwire emwenda y'erangi ya mutare.

Ente nyingi z'enyankore ziine amahambe maraingwa kandi mahango g'okutukura. Ezindi ziine ebibara by'erangi ya mutare, ziri omu muhanda nizitambura.

Abashaija bana bari aha mutwe gw'ekyombeko nibashakaara barikukoresa emiti eshazire kandi enyima yabo hariyo enyanja erimu amaizi.

Enjoki eteekami aha kimuri kyera ngu eya mutare erikurondamu omweyangye ogurikugihwera kukora obwoki kandi enjoki egyo eine amapapa kandi eine nana obwoya bwingi aha mubiri gwayo obwerangi ya kitaka

Enjoki eri omu mwanya neza kuteekama aha bimuri bingi by'omu rangi ya bururu kandi birikubeka gye erikuza kuronda omweyangye ogw'okweyambisa kukora obwoki.